linjima nim mini sabiila nima linjin doo bɛ paɣa ŋɔ nuzaa zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipili piɛlli tia maha biɛni laati pool nim saya linjin doo gba bɛ paɣa ŋɔ nudirigu zuɣu ka yɛ linjin niɛma ka pili zipili sabinli salɔ bɛ bi nyaangi ha bi bi yirina viɛnyɛla

Paɣaba n pɛ lai bɛ palli nangbani yee bi sola chinchina bi nyori ni ka yɛ nyingokoriti shab ʒiri tahapona ka shab ʒiri piɛri lora nim chɛna ka paɣa gba chɛna yiya ʒɛya n ti pahi tihi ni mori

Yili dundɔŋni paɣi n ʒia ka panyi tam o tooni buɣum zuɣu kpam be panyi ŋɔni ka bin kpula lohilohi paɣi zan chɛrigu n tim panyi n yaagi bin kpula o ʒila ana shaarakuɣu zuɣu gaɣi dozim ʒa o luɣuli zuɣu nirbaa ata ʒa o luɣuli zuɣiu niri baa ata ziya o luɣuli zuɣu ka bii ʒi paɣa naba zuɣu

Ziɣi boɣali ni tipa ʒiɛhi ayi n ʒɛya ka mali nu waɣala loori din toori tankpaɣu niŋdi di puuni gba nyɛla dibayi ka nyɛ zaɣ dozima bi tooi pali yino la ka lahi toori ni bi pali ŋunbala la gba zaa

Kɔhimma ni damma shɛ paɣa ziya ka yiɛ gɔɣi zɛɛ ka yɛ gbansabinli ka zaŋ tahipɔŋ n tam o naba zuɣu ka bin wola bɛ tahipɔŋ ŋɔ ni paɣiba pam zi o yɛanga na ka tahipɔŋ tam bi naba zuɣu loori za bi yɛanga ka daadam za loori maa puuni o bi yirina viɛnyɛla.

Gamo shee loori din ʒiri niɛma na tooni n wurim zaaha n ʒɛ palli nangbani yee doo bɛ di nyaangi ba moto chɛna niraba ata bɛ di tooni na yino dabimi ka niraba ayi ʒɛya ka yino pili zipiligu so gba bɛ kpaŋ na ka bari moto bɛ palli zuɣu tihi biɛni

ŋarim dibaayi n pa kom zuɣu ŋarim din mirina la niraba ayi bɛ di puuni ka zaŋ piɛɣu n tahali bi sunsuuni din bɛ katiŋ la na niraba ata bɛ di puuni ka niraba ayi bi yɛ goɣa ninvuɣu yinga n ʒi bi sunsuuni ka yɛ goɣali tihi piɛ n giliba

Gbanpiɛli bia mini doo n ʒi teebuli gbuni bindira tamtam teebuli ŋo zuɣu shab gba bɛ kpaŋ na ka bi yirina viɛnyɛlinga doo ŋo kpa ninkpara o ninni bia la zaŋdi bindirigu n niŋdi doo maa nolini kolba tamya ka kom biɛni

Gbanpiɛli paɣa ʒɛ yili gbuni ka yɛ goɣa piɛlli ka di boɣari ni niŋ zaɣ sabila o kpala ninkpari sabila dikpuni shɛli gbuni bi ni ʒɛya ŋɔ zuɣu sabbu paya gban sabili bihi gbaagi o sheeni ka so ʒɛ kpaŋ na ka wuɣu o boɣari zaŋ saɣasi o noli

Diɛma diɛmbu shee gbansabinli paɣa zaɣ bin sabinli googi o nyoɣa ni ka pili zipiligu din nyɛ zaɣ tankpaɣu tam o zabiri zuɣu o sola mokuru nuɣso o nyaanga doo ʒɛya n gbubi yɛduɣurigu o bi yirina viɛnyɛlinga

Bihi ayi n ʒiya yino ʒila kuɣu zuɣu ka yɛ goɣa piɛlli ka yino dabi o tooni ka yɛ goɣa piɛlli o zaŋdi afi niŋdi ŋun dabi o tooni la shab ʒɛ bi luɣuli zuɣu bi bi yirina viɛnyɛlinga

Paɣa n ʒiya o yɛla neen sabila ka ga agogo o nuzaa boɣani o mali zabiri o zuɣu ni o ʒila kuɣu zuɣu din pobpobi teebuli ʒɛ o tooni ka kompita tamya ka luɣuluɣu gba tamya n ti pahi kundu

Gamo shee yili taha ni taabo nim n kabisi kabisi doya tia waɣala sansaya na yili ŋɔ dikpuna nyɛla zaɣ piɛla kom papu gba n kabi kabi doya di nyɛla zaɣ sabinli

Nabihi ni naa n ʒiya katawiya nim tiɛ n gili luɣuli kam n ti pahi tanti doo mirina ka pili zipiligu o gibla chinchini o nyoɣa ni naa n ʒiya ŋo ka gobi chinchini o ʒila anashaara kuɣu zuɣu din bi yirina viɛnyɛlinga ka paɣa ʒi o luɣuli zuɣu ka bob bob piɛlli

Salo n ʒɛya ka bia zaŋ gungoŋ bili ŋmabi o naba ni ka ŋmɛra o yɛla goɣa piɛlli ka piri namda dozim o nyaanga bia bili so gba yɛ goɣa piɛlli din booi zaɣ nuɣso niŋ ka gbubi bolli o nuuni

Gban sabili paɣaba n ʒɛya nirabaata pilila woliɣi ka shab bobi bobga shab ʒiri binyahari bi zuɣurini so kpabi bia ka so yɛ liiga din booi boogi zaɣ sabinli ka gabi zaɣ piɛlli tihi ʒɛ bi nyaanga n ti pahi tanti nima

Paɣa n niŋdi kohamma ni damma o nyɛla gbaŋsabinli o yɛ goɣali ka pili zipiligu o ʒirila tahapoʋ ka tulaalɛ nim biɛni n ti pahi polish birash nima o nuuni shɛli gba biɛni ka liɣiri bɛ o nuuni

Diɛma diɛmbu shee salo n ʒɛya ka paɣaba so chinchina bi nyori ni ka lo shɛŋa bi shahi ka zaŋ nyingokoriti niŋ bi nyingoya ni bi lo tana bi zuɣuri ka bɛ bi tooni wori waa doo ʒɛya ka yɛ goɣa piɛlli ka gbubi nuchɛ baŋ o nuuni

Paɣa ʒi kuɣu bili zuɣu ka so chinchini ka bob bobga ka yɛ liiga nuɣuso din boiboi zaɣ piɛli o gbubi subili o nuuni n ŋmaari waagashe gbambili din nyɛ zaɣ nuɣso ʒɛ o luɣuli zuɣu ka silba bili tam buɣum zuɣu piɛ bili gba ʒɛ o luɣuli zuɣu ka bin piɛla bɛ di puuni